Bank Windhoek oyo yimwe yo moombaanga dho moNamibia, moka aanyasha oyendji oyo haa longitha, nuuna iimaliwa yaanasikola tayi futwa, ohayi endele kombaanga ndjoka yoBank Windhoek.

Iiyenditho oyo mbyoka yili hayi tu fala komahala ga yoolokathana nohayi vulu wo okuhumbata iipumbiwa yetu nuuna tatu yi tuka takelepo ookahewa ketu nenge aakwanezimo yetu oha tu longitha iiyenditho.

Ehala lyiilonga opo mpoka omuntu hayi akalonge iilonga ye. Ngaashi tavulu okuninga iitaafula ye mpono talandithile oshowo oombete nomatalashe avule okumona mo iiyemo yoku ikwathela.

Okulanditha iilandithomwa oshasimana shaashi otashi eta oshimaliwa. Ohashi kwathele aantu ya vule oku mona shoka ya pumbwa. Okulanditha oha ku kwatelepo omaliko no ku eta ombili moshilongo.

Iimaliwa oyo mbyoka hayi tu kwathele opo tu kandulepo oompumbwe dhetu, omathele gatano ga Tanzania, eyovi lyaTanzania nomayovi gaali gaTanzania. Ohayi tu kwathele miinima oyindji.

Iimaliwa oyasimana oshoka oyo hayi tukwathele okulanda ompumbwe dhetu ngele kapena oshimaliwa nena natse itatu vulu oku gwanitha ompumbwe shetu.

Ostola oyo oshinima shoka sha simana molwashoka omo moka hatu kalanda oompumbwe dhetu ngaashi oku kalanda oompumbwe dhomegumbo ngaashi iiyaha, iitaafula noshowo. Omo moka hatu kalanda iizalomwa yetu yokuzala oshowo iikulya yokulya.

Ositola oyo ehala ndyoka lya talika ko omo hatu kalanda oompumbwe dhetu kutya nee ompumbwe dhomegumbo ngaashi iiyaha, iipundi nenge tatu kalanda iizalomwa oshowo iikulya yoku tupalutha.

FNB oyo yimwe yomoombaanga dhotango moshilongo , dhono hadhi tu kwathele opo tuka pungule iimaliwa yetu, nuuna wu wete kutya ito vulu oku kaleka oshimaliwa megumbo, nena oshi fala uke shi pungule kombaanga ndjoka yoFNB.